Nyɔnu eve aɖewo kple ŋutsu woame enyi wonɔ anyi ɖe anyigba. Nyɔnua ɖeka do awu ʋi eye ɖeka do awu egbe mu gatsɔ gbemu ake gatsio ta. Ŋutsu woame enyi wonɔ anyi eye amagbe aɖewo le dome na wo, ŋutsu bubu aɖewo le atsitre le wo megbe helé foto aɖewo ɖe asi.